fayyimmate loosaasine yineemmo woyete mitte daga fayyimmate owaante uutannore ikkitanna fayyimmate loosaasine yineemmo woyite imabbaxxeeddaninni fayyimmate oo loosaasine dhawisa dandiineemmo doogooti hattino dagate owaante uutannoreeti

lowiddaanna ishine hugambanni kaameela yineemmohete hattono mitto quchumira hee'ranno kaameela ikkanna hattono hindoonni bayicho mitto ishine masse kaeentinni hunannoha lowiddaanna ishine hugombanni kaameela yine wooshshineemmo

gobboomu ayimmatti xawishshi karde yineemmo woyite hakkuno yannaasinchoo garinni amadisiisami dayinuricho ikkanna hakkuno mitte gobbara kansicha ikkei hee'rasi xawisannoha woy mitto bayicho hee'rasi xawisannoha gobboomu ayimmati xawishshi kaarde yineemmo

fayyimmate ijaara yineemmo woyite fayyimmate ijaari babbadhinoha ekkanna hattono fayyimmate ijaara atto loozi'ratenni fayyimmate uduunni baala uuratenni fayyimmate ijaara yini ka'neentinni woshshineemmo

poloxikaho yine mowote babbaxxe wodaninni babbaxxe wo bayicho horonsi'nanniha ikkanna hattono gobba gashshitoori babbaxxe ocoe coo'ratennino ikko hattono gobba gashshatennino horonsinannoha poloxikaho yine woshshine

hedeweelcho dano agarooshshe yineemmoote hattono jaddote hedeweelcho dagganno dano hedeweelcho dano dagganno hattono gargara mitto bayicho mitte giirate buujjama iillitoheekkiro hattenni giira hedeweelcho dagginota agarooshshe agara hasiissamo

gobboommu ayimmate xawishshi karde biirubba yineemmoete babbaxxi udaninni xawisa dandiineemmo isino hattono babbaxxi udaniinni anga amande hatte gobbaha ikka xawinsanni doogo gobboommu ayimmate xawishshi kaarde biirubba yineemmo

giirati dano gargarranni bayicho yinaewoyite hattono mitte giira danotenni iillitanni bayicho babbaxxeyo garinni babbaxxeu uduonnichinni hattono giira gargare hoola giirati dano gargarranni bayicho inaanni

mootimma elekitiroonikisete owaante yineemmo woyite babbaxxeyo daniinni xawisa dandiine hattono yannaasincho doogonni mitte dagara hasiisayo garinni mootimmate elekitiroonikisete owaante a yannaasincho doogooti

quchumu doogo yineemmo woyite hattono daga babbaxxitehoti horonsidhannoha quchummu giddoo heedhe kaentinni qawa ka'a millissaaho gede quchuma tainoha biddi assa hattono babbaxxiteho buussa mimmituyaa xaadisa quchumu doogonna buusa yineemmo

giirate dano gargarranni bayichoh yineemmoite giirate dano gargara hattono ka'ino giira xoyessa hatto yine ka'neentinni uronsi'neemmo babbaxxi wodaninni giirate dano gargarranni bayicho yine woshshatenni huronsi'neemmohakkunu wo'mu dani uduunnichi afamannowaati

budeho yine mooete budehoyya mitte daga xawisannoha ikkanna hattono uduunnicho hattono uddi'ra hattono agate hee'rate babbaxxi wodaniinni mitte daga xawisannoha budeho yine woshshine

quchummu doogonna buussa yineemmo beete mittu quchumi biifaho gede doogonna buusa biifisa hattono daga horonsidhaa gede babbaxxi wodaninni doogonna buusa biifisa quchummu doogonna buusa yine woshshineemmo

fayyimmate loosaasine yineemmooweete fayyimmate loosaasine hattono fayyimmate agarooshshira uurritinore ikkitanna hattono yineemmooweete fayyimmate loosaasine yaa hatto babbaxxe wodaniinni daga uwante uyitannore ikkitanno

qarqaru keeraanchimma ineemmowete qarqaru keeraanchimma hattuno meessi co'ichimma agadha xawissanno qarqaru keeraanchimma ineemmowete mitto qarqira baakkalamaaokki gede hattuno loloha wayinni hattuno babba xe udani baakkalamaakki gede agara yineemmo

siimu xaadooshshi keeraanchimma yineemmo beete meessaaneetinke siimu xaadooshshi assineemmo yaannala keeraanchimma meessaaneetinketa agadha hasiissanno attono xibbhosa'ne reqe ccineemmokki gide meessaaneetinke keeraanchimma hasiisho garinni agadha hasiissanno

lowiddaanna ishine hogombanni kaameela yineemowete hakkunno lowiddaanna ishine hattono mittu quchummira duuname hee'ranno hakkoye haa're masse kaeentinne mitto bayicho hinannoha lowiddaanna ishine hogombanni kaameela yaatenni woshshine

qaaqquullu akime yineemmohite qaaqquullu akime wo'ma ogeeyye ikkiti hattono wo'ma egenno amaddinore ikkitanna hattono hasiisa garinni qaaqquullehu akime uyitannore qaaqquullu akime yini woshshineemmo woshshineemmohuma hattono wo'ma rosicho afidhinore ikkitanno

hodhishshu owaante yineemmo woyite hasiisaho garinni hasiisaho darga hasiisaho garinni hodhishshu owaante dagate a hattono gaameeluno ikko hattono orophiluno hattono waima hattono babbaxte hudanenni hodhishsha a yine woshshine

bayyimmate agarooshshi toqishsha ineemmo weete hattono dagate iilleokki bayecho iillishatenni hattono kalqe hatto owaante afi dhao gede qaccetenni qacce iillinokkiwa iillishate looso fayyimmate agarooshshi tuqishsha yaatenni woshshatenni hattono fayyimma kalqeeta agara hasiissanno

hedebeelcho dano agarooshshe ineemmo woyite hedebeelcho dano hendikkinni dagge gawajjitannata ikkitanna attino hedebeelcho dano gawajjitawokki gede daga fayyimmata mini haaronse kaentenni hasiisaho qaa'lo assa hasiissanno

fayyimmate ijaara mina hattono fayyimmate ijaara gargadhinanni bayicho fayyimmate ijaara yannaasincho ikkinoha mina hattono fayyimmate ijaara yine kanni woshshineemmo fayyimmate ijaarira babbaxxeyoo xagicho woratenni hattono fayyimmate ijaara daga horonsidhaho gede owaante a hasiissanni

hinkote fayyimma ineemmoyite inkote fayyimma hattono babbaqqee uduunnichinni hayishshi'ratennini hattono babbaqqe husaamonneennino hayishshi'ratenni hinkote fayyimma agadha meessaneetanke labbanno fayyimma hinkonnita agadha hasiissannonkehu hattono hinkonke ba'ahokki gedhe agadha hasiissanno

dhagicho yineemmoweete dhagicho yineemmoete budunnihanna attono faafir kunniha ikkanna dhagichoho yineemmoweete attono sayinseno eeseno adha dasiissanno mittu ir xaaddo ikk ogede xagicho horonsira hasiissanno

hinkote fayyimma yineemmowoyte inkote fayyimma agadha meessaaneetinke fayyimma agadhate doogoote hinkote fayyimma agadha hattuno hinko dhibbannonkekki gede babbaxxehu saamoninnino ikko babbaxxehu fiqeeqichinni fiqeeqira hasiissanni doogo fayyimmate hinko agadha hasiissamo

gobboommu ayimmate xawishsha karde biirubba yine moete hattuno mitte gobbara mitte gobba xawisannoha gobboommu ayimmate xawishshi karde yine woshshine hakkuno mitte gobba qansicha ikkasi leellishanno

dagate paarkubba yineemmo woyite hattono daa attote bayicho ikkanna daa antannihuno illete biifinoricho la atenni hoshsho assi'nanni bayichooti hakkuno illete biifinorichi daga goshooshatenni eo gaamba assinanniwaati

taraawanno xib0a yineemmoite traawanno kuinni ku'ir s nno dhb ikkann taraawannu dhib0a yineemmowite hattono koowiidi lawi leellannohu hattono uude babbaxxewo gariinyi ku'iinni ku'iira foolunni sa anno dhibbaati

dagate paarku baa ineemmoyote mitte daga hasiisoo agarinyieu gambassidhanno bayechooti hattono illete biifinoricho worte hattonu babbaxxitiu gobba saadannino ikko babbaxxitiwu angate loonsoonni riichinano ikko babbaxxe u daninni dagate paarku baga bayaatenni da antanni basee

bude yaa bude yineemmo woyite itate amanyoote agate amanyoote mitto hattono sirbate amanyoote hattono babbaxxe wodaninni bude la a dandineemmo hakkuno mitti daga hasiisao garinni xawisannoha budeho yineemmo

Giiratte dano garigaratte baayicho yinnemo woyite hattono giira kauro ikkiro hattene giira xoosatte yine ka'netinni babbaxino Dani uddunicho horonisinne hattene giira xoosatte horonisinnemo baayicho giiratte dano garigarani baayichu yine horonisinnemo